when ogbonge desease don shele wetin oyibo dey call outbreak pepole go dey run, helta skelta people mind dey melt people go dey shake, dem no go know wetin to do for this kind situation na him you go see diffren diffren kind of people e get the one wey go say, i go stay my house i no dey go anywhere i no wan make i sick anoda set of people go say, no na this time i wan make money na this time i wan comot for house make i make money but the best response wey everybody me and you suppose do when this ogbonge disease shele the best thing wey we suppose do, na to first of all, lis ten to radio hear wetin govment dey talk about the disease hear wetin dem say e cause am so dat we no go get am hear how dem take talk say make we protect ourselves from getting dis ogbonge kasala so stay for house if dem say stay house, stay house; no go anywhere so dat you go keep yourself and your family save oh na so you an i suppose eeverybody for the world suppose react when ogbonge disease happen